Neba bayi la are. Kaa zie waa nyɛ zie ba naŋ maala boma. A su kaayarɛɛ kaa pɛgaa ba gbɛrɛɛ ane ba nuuri. Kyɛ vɔgele zupilee meŋ. Kyɛ tonɔ a toma.

Noba la are nansaale dẽɛ deɛne kaŋa zie, a nare ba menne boɔrɔ ka ba dẽɛ a nansaale deɛne kaŋ, ka ba su kparepeɛle, ka ona na naŋ peɛle su kparepelaa a seɛ kur-sɔgleaa a toore gbɛɛ, boma, bondoɔre neŋ nɔɔtesɔlbɔ.

Bondirii tɛɛ tɛɛ la, bebe, ka mine waa, waa taalea. Ka mine meŋ waa nyɛ bɔɔdeɛ ba naŋ kyẽẽ. A paŋ de ne mine meŋ naŋ waa nyɛ kabegy.

Pͻge la zeŋ dakogi zu daŋkyini seԑ, a maala bondirii. A leŋ zutaraa kyԑ su kaayarԑԑ. Kaa boma mine be laa poͻ a peԑ loo.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

Noba la are. A su kaayɛrɛɛ kaa yitaa, a hɔgle zupilee kaa waa peɛl. A toore boma ba nuuri poɔ ka mine waa zeere ane peɛl. Ka bayi ti boŋkaŋa ne ba nuure.

Nobɔ, la are, peɛle nansaale vũũ ba naŋ boɔlɔ sola. Ka ba zɛge ba nuuri ka a do, ka ba mine su kparezeɛ.

Oooŋ govu biŋee dankyini zu ka noba zeŋ o zu ka kaŋ kaara ze yuo, ka boma biŋ ba nimbisoga waa boŋ peɛle a teŋɛŋ. 13382

Lͻԑ la be ziekaŋ a peԑle soriŋ. Kaa lͻͻre mine be a sori zu ka kaŋ zu waa seԑ kyԑ kaa puori waa pelaa.

Noba bata la a are tԑԑ tԑԑ ka kaŋa zaa maŋ are o zie. Ka ba sԑllԑ tepuuri nansaale tepuuri a ba aroozie.

Noba la ka kaŋ zeŋ teŋԑ. Ka ba mine gbi dumo, ka ba mine are. Ka a kaŋ a aa a zuuni ka kõͻ kolee ane boŋkaŋa naŋ waa dõͻ ane saala vũũ mare daŋaa kaa be ba nimitͻͻreŋ.